Mu kifaananyi kino ndaba omwala nga gwazimbibwamu ekituli ekifulumya amazzi oba ekiyambako okufulumya amazzi mu bwangu oba omufulejje. Gulimu ekituli kye baateekamu okuyambako amazzi okufuluma amangu.